Monale uuhwilili owa li ha wu adhika piintuntu noshowo miiheke, ihe methimbo lyongashingeyi aanafaalama oye na iikunino yuhwilili, ohaya teya nduno uuhwilili wawo mboka taye wu tula nduno momalandithilo tawu landwa

Mombuga yaNamib otamu adhika oshimeno shoWelwitchia, oshimeno shika osha tseyika nawa molwa okuhupa kwasho kwomombuga, oshina omidhi dhaya muule dhoka hadhi shikwathele opo shaadhe omeya ngoka geli muule kohi yevi.

Opuna okashina opo ka kondo hoka ha ka longithwa oku teta omwiidhi. Ohaka tete nduno omwiidhi ko taka ndumbile wo noku gongela oondumba. Omwiidhi nguka ohagu pungulwa kaanafaalama opo yeye yegu longithe oku palutha iimuna yawo pethimbo lyokwenye.

Ondjamba ndjoka hayii yendele ohayi ithanwa ondjamba yolupangi, ondjamba ndjoka oyanika oshiponga noonkondo molwaashoka ohayi kala aluhe yageya nohayi kala yakanitha ombili, uuna weyi hedha popepi otayi vulu okuku monitha oshiponga nenge oku kukutha omwenyo gwomomayulu.

Omambakumbaku ihaga nana owala omatemo gokupulula ohaga longithwa wo okanana omatemo ngoka haga longithwa okuma omwiidhi, ano ogo haga longithwa peha aantu ya longithe omamwitho shoka ohashi kwathele oshoka ihashi pula ethimbo olindji.

Oondjuhwa ihadhi gandja owala onyama, ohadhi vulu wo okuvala omayi gomwaalu ogundji, e taga landithwa po. Uuna aantu ya landitha omayi ngaka, ohayi imonene oshimaliwa shoka haa longitha opo ya kandule po oompumbwe dhawo.

Oondjuhwa Oondjuhwa ohadhi munwa nadho omolwa omatompelo gontumba. Gamwe gomomantompelo mono ogo onyama nosho wo omayi. Oondjuhwa dho dhene ohadhi li kehe shimwe mwa kwatelwa omanuwa.

Aantu ohaya kambadhala okuninga po oontopa dhawo yene uuna inaaya tulilwa po oontopa dhopathika. Ohaya longitha nduno iiti, mbyoka hayi yeyi yaleke nawa, etayeyi mangele kumwe. Nuuna omuntu teendeko ita tengena nenge agwile momeya.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti, iinamwenyo mbika oya gamenwa noyeedhililwa moshikunino shiinamwenyo, oyo iinamwenyo yina omalwaala omahokithi nomawanawa okutala.

Aantu paife otaa landitha kehe shimwe mwa kwatekwa woo oonyanga. Mboka ye na iikunino yoonyanga nosho woo omatama oha yi imonene oshimaliwa momukokomoko aguhe gomumvo. Oku za kuJanuali sigo oDesemba aantu mbaka otaya landitha oonyanga nosho woo omatama. Oonyanga odha simana oshoka ohadhi dhengepo ezimba, ano oluho momahoka.

Onduli yimwe yomiinamwenyo mbyoka yili moshikunino shiinamwenyo. Ohayi ithanwa kutya iiyamakuti. Iiyamakuti yoludhi nga mbyoka, ohayi nana aatalelipo nosho wo aapashiyoni oku za komahala gi ili nogi ili. Uuna taye ya okutalela po, ohaya futu nduno iimaliwa yomwaalu gwontumba.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho omolwa omatompelo gontumba nogongandi, opuna dhoka hadhi munwa molwa omayi, dho dhimwe ohadhi munwa molwa onyama po puna dhoka hadhi munwa molwa okuvala omayi noku tendula uuyuhwena.

Oosino odho iinamwenyo yasimana moNamibia, koshihako shoshilongo shaNamibia otaku adhika oosino omolwa oonkondo nomatha gadho.

Mondjokonona yaNamibia omuna esiku lyoku tsika omiti. Uuna esiku ndika lya thikana, mboka haalongo poombelewa dhuunamapya nuunimuna ohaya kala nokugandja omiti kaakwashigwana unene tuu mboka yeli moondolopa opo yaka tsike.

Onduli oyo oshinamwenyo oshileeleka, oshina othingo onde nosho woo omagulu. Uuna wa adha tashi kotamene omeya omagulu gasho gokomeho ohaga paganyana nduno opo othingo yayo yi adhe pevi.

Momahala. moka hamu adhika iinamwenyo yomokuti ano miikunino yiinamwenyo oha mu adhika iinamwenyo yi ili no yi ili mwa kwatelwa wo oonkoshi. Aatalelipo oha ya futu opo ya talelepo omahala ngaashi ngaka.

Evi lyokoondundu olyo ekukutu, oshoka oli na omamanya. Ihaku mene naana iimeno shaa mbyoka. Mbyoka hayi kala ko olundji omwiidhi wala ngoka hagu mene pethimbo lyomvula. Ohaku kala kuna uuhwa uuhupi noshowo omiti dha mena omalompalompa.

Aanafaalama nenge mboka taya munu oohi, shampa ohi dhawo dhakoko nawa dhili muundjolowele ohaya kala taya yolele ketayego, oshoka oye shishi nale kutya uuna yedhi fala komahala gomangeshefelo oondjato dhawo otadhi kala owala tadhi keme. Oshoka oohi ohadhi eta po iiyemo oyindji yo ohayi ya po meendelelo.

Aaleli oyendji yoshilongo ohaya talelepo aanangeshefa aashona naamboka yopokati. Elalakano lyawo okutala nkene taya munu nashoka taya munu nasho, ngele oohi, noshowo okutala uundama moka ya tula oohi dhawo.

Uuna ooyene yuundama mboka taya munu oohi yatalelwapo, ohaya kala taya fatululile aayenda yawo nenge aatalelipo yawo, nkene taya munu oohi dhawo. Ohaya kwata mo nduno oonshona, opo yeya ulukile nokuyafatululila nawa, yo yu uveko.

Moomwedhi ngaashi Apiilili, Mei nosho woo Juni, aaNamibia oyendji unene konooli yoshilongo ohaya kala yi ipyakidhila nokulikokola iilikolomwa yawo ano taya teya. Ohaya teya nduno iilya yawo momapya, yamwe ohaya monika taya shoshona nokuli ya fa uudhila.

Uuyuhwena wo nawo ohawu vulu okumunwa nawo, shampa owala wa tulwa mehala lya andjuka, lya gamenwa lyo olyi na ombepo yili nawa. Ohawu pewa omeya ga gwana nosho wo iikulya. Pevi oha pu tulwa sha opo pu kale puupu nawa ano itaawu ehama komakaha gawo uuna tawu lyata.

O pena pomahala gamwe pe na iihwa noshowo omakuti pomahala mpoka o ha pu adhika nduno omiti omileeleka niihwa oyindji yindji noshowo omamanya . Omahala ngaka oha ga hili aatalelipo opo yeye ya tale shoka shilimo. Oha ya kala nduno noku kuminwa eshito , ta ya thaneke omamanya noshowo iiyamakuti ngaashi uunyenti, noshowo iikoko mbyoka ta ya adhamo.

Mokati koondundu omuna ombepo ombwaanawa, ombepo ndjoka hayi vulu oku kwathela oku loteka omadhilaadhilo. Naapashiyoni naatalelipo oyendji ohaya monika nduno taya ende moma silu noku londa kombanda yoondundu hoka, taya uvitha oomwenyo dhawo nawa noku thuwitha omadhiladhilo gawo.

Mboka ye na uunkulungu wokomake ohaya longo iihongomwa yomaludhi gi ili nogi ili. Mwa kwatelwa uutaafula, iipundi noshowo uusikopa. Aantu ohaya kuutumba nduno kiipundi mbyoka nohaya kala yu uvite ombili.

Aakwashigwana oyendji ohaatalele po oombelewa dhuuministili wuunamapya nuunimuna dhomikandjohogololo yawo, nelalakano yapewe uuyelele wankene yena okutsika omiti dhontumba nosho woo nkene yena okudi sila oshimpwiyu

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika oha yi adhika moshikunino shiinanwenyo Ngaashi mEtosha lyanuumbamba oha yi ende muungundu yo oyafaathana noondoongi kakele yo oyi na omalwaala omaluudhe oshowo omatokele.

Mboka tay munu oohi muundombe wawo nenge momadhiya nosho wo muuthima, ohaya kala noku dhi sila oshimpwiyu. Ohaye dhi pe iikulya opo dhi kale dha paluka nawa, dhi vule oku koka tadhi endelele.

Omatama ohaga pumbwa okukokolwa, ano taga tetwa iitayi yopeviivii, opo ga mene ge na ombepo go taga koko nduno nawa. Ohaga mangwa wo iitayi yago yi yeluthilwe pombanda ku keelelwe iiyimati yago yi kale ya tsa pevi, shoka ohashi etitha iiyimati yago yi kale yi na uundjolowele, ano inaayi ola.

Mboka yena iikunino yoondondo dho pombanda ihaya kala owala ya inekela mu shiyenga sha nangombe opo iimeno yawo yi mone omeya, ihe oyena omikalo dhoka haya longitha opo ya tekele iimeno yawo. Ohaya longitha nduno omikalo dhi ili nodhi ili dhoka omipu no hadhi hupitha omeya.

Ooyene yiikunino ihaya kala owala ya tegelela shiyenga shanangombe shi tameke okuga dhenga pevi. Oya longitha wo omikalo dhi ili nodhi ili opo ya gandje omeya kiikunwa yawo. Ohaya longitha nduno ominino dha taakana mpoka ya kuna, dhina uumbululu mboka hawu kala owala tawu ndonda omeya gu uka poonkenya nenge piimeno.

Uuna aatalelipo ya talelepo mboka taya munu oohi ohaya kala taya pula omapulo ogendji. Olundji ohaya pula kutya ohaya mono ngiini kutya Oohi dhawo otadhi ehama, ethimbo peni haya pe Oohi dhawo okulya nuunake haye dhi yuulu mo.

Omambakumbaku ogasimana oshoka oga ninga iilonga yikale iipu. Monale aantu oyali haya longitha oondoongi okupulula omapya gawo, ihe ngaashingeyi opwandulukwa omatemo ngoka haga nanwa kembakumbaku galungulule nokugalagula evi opo aantu yavule oku kuna.

Iikuku yoondjuhwa mongashingeyi nenge methimbo lyongashingeyi otayi dhana onkandangala. Aantu otaya munu noondjuhwa nomalalakano gi ili nogi ili, mba ye na iikuku yoondjuhwa nomatompelo nenge ya hala oku imonena mo onyama, yamwe otaya munu ya hala yedhi landithe othika, yamwe oye na woo iikuku yoondjuhwa nelalakano lyokumona omayi. Omayi ngaka otaye ga tula nduno momalandithilo nenge ye ga lye po.

Opu na omikalo dhi ili nodhi ili dhoka hadhi longithwa oku tekela miikunino, olundji oha mu longithwa ominino dha taakana miimpungu nenge moofola dhina uumbululu mboka hawu kala ta wu zi omeya, ta wu teke le iimeno.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa moondama, ohadhi kala oombwanawa okutala. Unene tuu pethimbo ndyoka tadhi pewa iikulya. Ohadhi kala tadhi yogo nduno omiyengo, tadhi zi komahala gi ili nogi ili, dhu uka mpoka tapu umbilwa iikulya.

Oonkwandambi odha simana noonkondo, oshoka ohadhi longithwa onga oonani, mokupulula omapya. Kudho wo ohaku zi onyama, nosho wo oshipa. Ohadhi gandja wo omahini. Oshipa shoonkwandambi, ohashi longithwa mokulonga iikutu yopamuthigululwakalo.

Aamuni yoohi muundama wawo uuna ya talelwapo kaakwashigwana nenge kookamusela yiikandjo hogololo yawo, oha ya kambadhala oku fatulula nkene yeli ta ye shi enditha mo kumuna oohi dhawo.

Ombahe osho oshinamwenyo oshile . Nasho ohadhi adhika moshikunino . Oshinamwenyo shika ohashi li omafo komiti ndhoka omile omolwa othingo onene . Onduli ohayi nana aapashioni noshowoo aatalelipo omolwa othika yawo.

Shiyenga shaNangombe ngele oye gadhenge pevi iitalamimeya ngaashi omithima okomufwata. Iitekene ohayi kala nduno tayi ligola. Mboka ooyene yomithima ohaya kambadhala ngaashi taya vulu opo ya kaleke omeya gawo ga yela kaaga luudhikwe kiimuna. Ohaya tulako nduno oondhalate noshowo iiti opo yaninge oongandjo dhomithima yawo.

Miikunino yiikwamboga otwaadhamo omboga, nomboga ndjika ohayi kala yahapa nawa ngele otayi silwa oshimpwiyu nawa ohayi pumbwa ashike okutekelwa nokutulwa uuhoho wa gwana nawa. Momalandithilo oyina iiyemo oyindji.

Aantu ohaya talelepo pomahala mpoka tapu munwa oohi nelalakano lyokumona uuyelele nokwiilikolela uunongo. Yamwe ohaya talelepo woo nelalakano lyokukayambidhidha nokugandja omakwatho mpoka taga pumbiwa.

Shiyenga shanagombe shampa ega dhenge pevi, ooyene yomambakumbaku ohaakala ta yolele ketayego, oshoka pethimbo ndika ohaalongo no hayi monene iiyemo. Komambakumbaku oha kutulwa omatemo opo ya ka pululile mboka yahala okupululilwa.

Omahala ngaashi mombuga, moNamibia omu na oombuga mbali. Omu na ndjoka yaKalahari tayi topolelathana naSouth Africa. Omu na wo ombuga yaNamib, moka hamu adhika uuhwa uushona wa mena omalompalompa. Omalukalwa wo nenge mboka ye li mo, nago wo hago naanaa, ano kage shi ogendji, omashuushuuka gowala, ashike ehala limwe li na uutalelo uuwanawa.

Shiyenga shanangombe shampa ye ga dhenge pevi iitalamimeya ayihe okomufwata. omeya ohaga kunguluka nduno etage etelele efundja. Momeya gefundja omuna oohi ndhoka hadhi ithanwa kutya oohi dhefundja aantu ohaye dhi kwata mo mo etaaye dhi tula moondama moka haye dhi munu etaadhi koko sigo etadhi adha uunene wontumba . Elalakano okulanditha yi imonene mo iiyemo.

Mboka haa munu oohi, ihaya teya kehe esiku. Ohaa tegelele oohi dhawo dhi koko eta dhaadha uunene wontumba. Shika ohashi ya kwathele opo ya wape okudhilanditha po kondando yi li pombanda, ya vule iikwiilikolesha shomondjato shakola.

Mboka yena uundama woohi itaya ilikolele owala iimaliwa ihe oha ya gandja wo uuyelele kwaashoka shina okuningwapo na nkene oohi dhina oku silwa oshipwiyu, oku tameka ngaa kegandjo lyiikulya nokumona wo ku sha otadhi ehama nenge odhina uuvu wontumba.

Kefuta nako wo oku na oondhila dhako. Oondhila ndhoka dhi na omagulu omaleeleeka nosho wo oothingo oonde. Oondhila ndhika ohadhi hupu owala miipuka yomefuta ngaashi oohi, oonkotsa niikwawo yilwe.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho omolwa omalalakano gi ili no gi ili , ohadhi silwa oshimpwiyu opo dhikale dhina uundjolowele, koshikuku oha ku pumbwa oku kombwa esiku nesiku opo dhaakwatwe kuulipi, omankopyo noona.

Aantu mongaashingeyi otaa munu oohi yaninga uundombe omo nduno yedhi tula oshowo uundama, ohaye dhi pele mo iikulya nokudhi sila oshimpwiyu, ohaye dhi tonatele yamone kutya inadhi kwata komavo nokomikithi dhi ili nodhi ili.

Okukeelela okuvule okupanga. Oshiwanawa ngele to lala monete yoomwe, opo wu ikelele kuu like koomwe ndhoka hadhi taandeleke omukithi gwaMalaria.

Momahala gomayinyanyudho ohamu adhika okandama komeya, mokandama moka ohamu mbwindwa uuna gumwe aloloka okumbwinda oha kuutumba nduno momuzile gokatala nenge gokalunda akuutumba kiipundi ye eta kala atala yakwawo.

Uundama woohi ohawu kala wa topolwa muula wu thike pamwe. Shika ohashi kwathele mwene guundama mboka, opo a wape okutala oohi adhihe muundama ngele odhi li muundjolowele nethimbo wo tedhi pe okulya ohashi mu ningile oshipu.

Omatama oga pumbiwa oshoka ohaga towaleke nokudhogeka omuhoka . Una wa adha omuhoka gwa telekwa nomatama itozimo, Ohaga tulwa nduno ga hogololwa shi ikwatelela kunene wago. Omatama ngoka ohaga landithwa noto mono iimaliwa oyindji.

Megumbo keshe lyoshiwambo moka muna omukulukadhi ohamu pumbwa okukala muna oshini. Oshini osho ehala mpoka hapu tsilwa iilya ohashi kala shakolongwa nawa eetashi thethengwa neloya. Ohapu kala woo pena oluhwati ndoka halu longithwa okugonga nenge okukomba uuna aantu taya tsu.

Aatalelipo ya za kiilongo niilongo ohaya talele po omahala gi ili nogi ili unene tuu ngoka ganika oondundu. Ohaya kala nduna yena omathano gawo opo ya thaneke noshowo uundini wawo nenge oombago dhawo dhomeya ,uuna ya vulwa nenge ya hala oku tala noka talekonawa ohaya kuutumba koondundu hoka opo ya tale noku kuminwa eshito.

Omukalo gokutekela iimeno ohagu kwathele opo aantu ya vule okukala ye na iikunomwa yawo nopethimbo ndyoka omvula itaaayi loko. Shika ohashi gandja eteyo ewaanawa, aantu taa mono mo nduno iikunomwa mbyoka haa vulu okulanditha, opo ya mone iimaliwa.

Iimeno yomombuga oyiina uufo uushona nosho wo omakota ,omanene nomidhi omileleka dhaya muule ,shika ohashi dhi kwathele opo dhi imonene omeya okuza mevi lyomuule. Momakota wo ngoka omanene omidhi dhika omo hadhi pungula omeya ethimbo ele oshoka mombuga iha mulokwa omvula onene.

Ethimbo lyokukwata mo oohi muundama shampa lya thikana, ooyene yuundama ohaya kala ya nyanyukwa. Ohaya etha omeya ga pwine mo, yo taa kutha nduno uudhinditho taa yuku oohi nokudhi tula miiyaha iinene.

Uudhila owo iikwamawawa mbyoka hayi tungile iihandhila yawo komiti, unene tuu komano. Ohawu nambele komiti dhomaludhi gi ili nogi ili unene ngele tawu sheketa nenge wa hala okutukila pevi, opo wu ka shomone oonsheno momadhiya nenge wu ka nwe omathangafuma.

Mopaife otamu popiwa uuthikepamwe, sho osho wu wete kutya noomeme otaya kutha ombinga mokumuna oohi. Ohaya kala nduno ye na uundama wawo hoka haya kala ya yaleka ko iitenda, opo ya vule okulyatela ko. Kombanda yuundama ohaya siikile ko oonete, opo ya keelele oondhila kaadhi yakule mo oohi dhawo.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho dha tulwa koshikuku. Ohadhi kala tadhi pewelwa ko iikulya nosho wo omeya ga gwana. Koshikuku hoka ohaku kala taku kombwa, opo oondjuhwa kaadhi kwatwe kuulipi, koona nosho wo komankopya. Ohadhi gandja nduno omayi ngoka haga landithwapo omuntu e ta mono oshimaliwa.

Opuna iimeno mbyoka hayi pumbwa oku kunwa momuzile sigo ethimbo lyontumba. Ano kayi hole naana oku tulwa mevi mongalangala yomutenya oshoka ohayi tila uupyu wetango omanga yo iishuushuka.

Kehe gumwe oha kunu shoka a hala, oha longo woo mpoka pu thike oonkondo dhe . Aakulukadhi ohaya kala taya umbu omatemo taa helele iikunonwa yayo, opo ye yi kuthe momwiidhi. Ohaya ningi shika opo ya mone omateyo omawanawa.

Momwedhi Febuluali ngoka gwa talika ko kutya omwedhi gohole moositola ndhoka hamu landithwa oongala ohamu kala mwiipyakidhikwa ano oongala tadhi ningwa, hapethimbo owala lyomwedhi gohole, ihe nopomathimbo gomazalo gomaguwo.

Aamuni yoohi aluhe ohaya si oshimpwiyu kutya oohi dhawo odha lya nawa nenge odha pewa iikulya ya gwana. Ohadhi ngundumana nduno mpoka ta pu pewa iikulya. Ohadhi kala dhatulilwa mo omeya ye nakudhisila oshimpwiyu ta kala aluhe a sa oshimpwiyu kutya oohi ndhoka odhili muundjolowele.

Aantu mongaashingeyi otaa landitha kehe shimwe. Opu na mbono haa muna oondjuhwa nelalakano okulanditha uuyuhwena. Omayi ngoka ohaga tendulwa meshina eta mu zi nduno uuyuhwena owundji. Oha wu landithwapo shi ikolelela kiiwike yawo.

Mongashingeyi aantu otaya munu noohi dhomaludhi gi ili nogi ili, mwakwatelwa omakende. Oohi ndhika oompu okumunwa nadho, oshoka ohadhi pumbwa owala omeya nosho wo iikulya. Ohadhi pumbwa wo okutalika ngele odhi niwe kuuvu wontumba.

Aantu ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili muunayilona uuludhe nelalakano lyokutsika nenge yi imonene mo iiyemo. uuna ya koko ohaye yi tula momangeshefelo, ano haye yi landitha po, opo ya mone oshimaliwa.

Embakumbaku ohali longithwa moku pulula evi, ano ta li pilula evi ndyoka lyali kombanda tali yi kohi noku pilulila mo uuhoho mevi. Shika ohashi pupaleke evi opo iimeno sho tayi mene omidhi dhiye mevi nuupu noshowo dhiwape oku adha omeya opo iimeno yi koke tayi endelele.

Ondjamba-pawula shihwa! Ondjamba mwene gokuti. Oha yi adhika mEtosha lyaNuumbwambwa ano moshikunino shiinamwenyo. Iinamwenyo mbika oya ga menwa na inayi pitikwa oku dhipagwa. Naatalelipo ohaa futu uuna taa talele po omahala ngaashi ngoka giikunino yiinamwenyo.

Opuna omukalo omupe goku kuna iikwamboga ita ku longithwa evi, iikwamboga mbika ohayi kunwa mu sha shoka tashi vulu oku longithwa mwa tulwa owala omeya. Opuna eshina ndyoka hali longithwa oku meneka iikwamboga mbika.

Oshimbombo, ondjuhwa, ekaka nenge omboga ,oyo iinima ya simana megumbo lyo pashiwambo. Iikulya mbika ohayi telekelwa omuntu uuna tayi molweendo, ano ta shuna kuushimba nenge uuna omuyenda eya oku talela po.

Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi gandja iikulya. Ohadhi pe aantu osheelelwa, ano onyama, omayi, nosho wo uuyuhwena. Mopaife aantu otaya landitha ayihe mbika; uuyuhwena, omayi, nosho wo onyama. Ohadhi pumbwa omeya ga gwana, nosho wo iikulya.

Ombuga oyo ehala ndyoka ihamu mono omuloka gwa gwana una mwalokwa omvula ya dhiginina ohayi hulile owala po mililimita 15, sho osho wadha kutya omuna owala uumeno uushona nomwidhi ngoka ha gu kalamo pethimbo tamu lokwa niineno yamo oya mena omalompalompa.

Haiupululo ashike mbyoka tayi nanaa koondoongi nenge koonani noshowoo omambakumbaku ha yi longithwa mokulongekidha evi opo likunwe. Ngaashingeyi aanamapya oye na okashina hoka opo kandulukwa haka pula owala omahooli kotaka longithwa koonyala ano inaka pumbwa oku nanwa kosha oha ka undulwa owala komuntu

Oondjuhwa odhi li pamaludhi gi ili nogi ili. Ohadhi munwa nadho dha tulwa koshikuku hoka hadhi kala tadhi pelwa ko iikulya ya gwana noshowo nomeya ga yela. Koshikuku sha dho ohaku kombwa wo opo ku kale kwa yela. Oshikuku shoka oshina oku kala sha dhikwa shina oombululu tamu pitile ombepo ya gwana nawa.

MoNamibia okuza muJuni sigo olwopooSeptemba lwaampono, omvula ohayi kala itaa yi loko. Shika ohashi etitha evi li kale lya kukuta, yo iimeno mbyoka ya li ya mena pethimbo lyomvula, ohayi kukuta e tayi ganya po.

Oshikondo shiikwakuti moNamibia ohashi gandja aluhe omiti oshali mesiku lyokudhimbulukwa esiku lyokutsika omiti. Ohaya gandja nduno uuyelele wankene iimeno yontumba yi ili noyi ili hayi silwa oshimpwiyu nankene yina okutsikwa.

Miikunino iinene omuna omikalo dha yoolokathana dhoku tekela moka aantu haya longitha ominino omiluudhe. Ominino ndhoka ohadhi kala nduno dha tulwa kokapomba hoka haku patululwa, dho tadhi gandja nduno omeya kiimeno. Omuntu ina pumbwa eende ta tekele nenge ta patulula kehe omunino.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oyi li wo mokati kiikwawo mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili. Uuna aantu mbaka taya talele po oshikunino shiinamwenyo ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba.

Momagumbo gAawambo aluhe ohamu kala muna oondjuhwa, molwaashoka oyi itaala kutya uuna omuyenda eya megumbo oha dhipagelwa ondjuhwa. Ohadhi longithwa okugandja iiyemo uuna dhalandi lthwa po.

Muunamapya nuuniimuna omweya omukalo omupe goku tekela, ngoka aantu haya pulula yena iimpungu noshowo oondjila. Moondjila moka omo nduno hamu kala mwa shonekelwa oku tulwa omeya, omeya ohaga kala nduno taga pwapwakana moka taga tutike owala iimpungu.

Yamwe ohaye yi tanga kutya, ondjamba mupayula oshihwa, ano kahenge yeemwene. Ondjamba ndjoka hayi iyendele ohayi ithanwa kutya ondjamba yolupangi. Ondjamba ndjoka oya nika oshiponga. Oshoka uuna ye ku adha otayi vulu okukuponokela. Ohayi adhika nduno tayi pola iihwa, ano tayi teya ko iitayi.

Anuwa waakambadhala kusindi, go omutumba ethete. Ngaashingeyi aantu oya tameka okumuna noohi, taa tula muundama mboka yafula yoyene. Ohayedhi kokithilemo sigo yadhi adha naanaa uunene mboka yahala. Ohaye dhi yulumo taa longitha oonete, taayi yakalye yo taa landitha woo opo yiimonene sha shomondjato.

Miikunino iinene, unene tuu moka muna aanangeshefa aashona nosho woo yopokati ohamu kunwa iikwamboga yomaludhi oyindji mwa kwatelwa omboga. Uuna omboga yakoko e tayi a dha e te yo ohayi landithwa pomahala giili nogiili mwa kwatelwa pomatala.

Eshito lyo lyene ekumithi, opuna oondundu dhimwe nkene dhili pashito odhina omakololo, mekololo moka ohamu vulu oku gwana omuntu. Uuna aantu taya talelepo omahala nga ngaka, oha yayi nduno momakololo moka eta ya thanekwa omathano gawo.

Shampa shiyenga ega dhenge pevi aantu ayehe okaandja Mupetami, ohaya kala nduno ya pandula oshoka oye shishi kutya uuna kuna omuloka netewo lyawo olili nawa. Iilya ohayi kala nenge iiikunomwa yawo ohayi kala ya ziza nawa yo otayi monika nawa. Omapya nomalundu ohaga kala gaziza nawa.

Omatama ogena esiloshimpwiyu lyi ikalekelwa. Oshoka ohaga pumbwa okumangwa opo ga yeluke ano iitayi yi ukithwe mombanda, shika ohashi kwathele opo omatama gogene ano iiyimati yoyene kaayi ole shaashi ohayi mbwatalala noku endjelela yatsa pevi.

Mefuta kamu na owala oohi nenge oombwa dhomomeya, omu na wo oondhila, ano oondhila dhokefuta. Oondhila ndhika odhi na omagulu omaleeleeka. Ohadhi hupile miipuka yomomeya ngaashi oohi, oonkosa niikwawo yilwe.

Okuna oondhila dhokefuta ndhoka hadhi kala tadhi tula pombanda yefuta nenge nokuli dhi nambele pevi. Oondhila ndhika ohadhi hupu miipuka yomefuta ngaashi oonkotsa

Okanamwenyo okambondo. Oshingulu osho oshinamwemyo oshimbondo. Ohashi kala koshigunda, hono hashi kala tashi pewelwa ko iikulya. Oshingulu oshihole mekako, uuna sha pewa iikulya ohashi fundula po epokopoko ndyoka opo li tike, opo shi wape okuluga nomulungu gwasho.

Shiyenga shaNangombe shampa ega dhenge pevi a dhiginina iitala meme ayihe ohayi kala yu udha. Omeya ohaga kala nduno taga kunguluka taga tondoka gu uka komilonga noshowo komithima. Omeya ngaka ohaga kala gena ondjundo yili pombanda. Uuna ga toshwa koonte dhetango ohaga kala ga ninga po omalwaala gokata komvula.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika mEtosha. Ehala ndyoka olyo oshikunino shiinamwenyo moka hayi kala yatulwa mo nelalakano okugamenenwa po ano yikalekwe po. Aatalelelipo ngele taya talele po omahala ngaka ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gwontumba.

Mboka ye na iikuku yoondjuhwa ihaya ililikolelele owala iimaliwa uuna taya landitha omayi nenge oondjuhwa ndhoka oonene. Ohaya landitha wo uuyuhwena okuza ngaa pokayuhwena kesiku limwe sigo omasiku omulongo nagatano. Uuyuhwena mbuno owu na aalandi oyendji.

Omagumbo goshiwambo, nenge pashiwambo, omagumbo ohaga dhikwa niiti. Iiti mbyoka ohayi ndjokekwa nduno mevi e tayi filwa. Ohayi kambwa noonkambo, ndhoka hadhi mangelwa kumwe nomihuya. Oondunda wo pamuthika gwoshiwambo, ohadhi kumbwa ano dha ningwa nomwiidhi, dho tadhi dhikwa niiti.

Oonkwandambi odha simana molwa omatompelo gi ili nogi ili. Ohadhi vulu okulongithwa uuna tadhi nana iipululo ano hadhi ithanwa kutya oonani. Ohadhi vulu wo okutselwa piituthi ngaashi yoohango, yomakoleko nenge pomashasho.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa moNamibia, aatalelelipo naapashiyoni ohaya kala nduno tayedhi tala yo tayedhi thaaneke. Ihadhi kandukasha, ongoye owala todhi kanduka. Odhina omatende omanene nuuna wa adha dhe enda mpono oto tila.

Mboka yena ontseyo yokukuna iimeno, ohaa kunu omiti dhomaludhi gili nogili, dhimwe odhimizile nodhimwe odhiiyimati muunayilona nomukehe shoka tashi vulu okulongithwa. Elalakano oyeyi landithepo opo yavule okwiimonena sha shomondjato.

Uuyuhwena owu hole hawu kala wa edhiliwa koshikuku sha yela sho osha andjuka nawa. Na ku kale wo kuna ehala moka tamu pitile ombepo, opo ku kale taku dhengwa ombepo ya gwana nawa, shika ohashi eta wu kale wu li muundjolowele ano itaa wu kwatwa ko mauvu.

Efundja shampa lyeya ohali etelele uuwanawa owundji noonekandangala lyombandje ohayazi moomvugo taya kutha omilavalava dhawo, uundjolo nosho wo oonete opo yakakwate oohi. Ohaya kwata etayayi yafale iiyelelwa komagumbo nenge yakalandithe.

Mpoka twaadha oondundu opo wo twaadha uuhwa uufupi, nosho wo omiti dhamena omalompalompa. Koondundu koondungu dhadho, onuudhigu waadhe kwamenasha, omolwa onkalo yako yombepo.

Ethimbo lyiituthi yopamuthigululwakalo onamuligoleleshapya ohaya zala oodhelela yo taya kuthamo ngoka anuwa iha gu zi mondjugo owala, ngoka eguna oha kala akwatela osheendo komeho yakwawo ohaya kala yemulandula yena iiyuma muna iikunwa. Iiyuma mbyoka ohayi kala yathilwa nevi lyehekevi opo yi talaleke shoka shilimo.

Pomahala gomayinyanyudho, ohapu kala pe na uutala, mu na iipundi yoku kuutumba. Iipundi mbika oha yi kala nduno ya kunduka okandaama komeya mboka tayi inyanyudha haa yi mo, ya ka mbwinde.

Mombuga yaNamib moNamibia omuna oshimeno she dhina Welwitchia shoka shi shiwike sha kala nomwenyo uule woomvula dhi vulithe peyovi . Oshimeno shika oshi na omafo omanene, ngoka ha ge shigamene opo shi kale ke po omeya gasho. Oshi na woo omidhi dhaya muule dhoka ha dhaadha omeya ngoka ge li kohi yevi kokule.

Methimbo lyonale sho kaa kwali ku na ombaapila nenge omambo gokunyolaa, aantu oyali haya kambadhala okushanga komamanya. Shika osha kalelapo omuthigululwakalo gwaamboka haya ithanwa kutya aayelele. Oyali haya thaneke komamanya iinamwenyo mboka ya li hayi adhika pomahala gawo.

Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi gandja onyama, oha dhivala wo omayi ngoka ha ga vulu okulandithwapo, oondjuhwa shampa dhakoko nadho ohadhivulu okulandithwa, ohadhi shipagelwa wo aayenda noshowo okudhipagwa miituthi ngaashi omashasho noshowo omakoleko.

Oondjuhwa odho iikwamawawa ashike okutekulwa kwadho okupu noonkondo oshoka ohadhi pumbwa owala omeya ga gwana nosho woo iikulya, koshikuku shadho woo ohaku pumbwa oku kala taku kombwa esiku nesiku opo dhaakwatwe koona, kuulipi nokomankopya.

Oku na omaludhi gi ili nogi ili goonyanga. Onyanga oya simana, oshoka ohayi kutha mo oluho miiyelelwa. Methimbo lyoshivu shoCovid19, onyanga ndjoka ontiligane oya li ya tseyika nawa okupanga oshivu shoka.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, shoka hashi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshiyamakuti shika oshile, shi na omagulu omale, nosho wo othingo onde. Olundji ohashi li omafo kiihwa, nosho wo komiti ndhoka dhi li pombanda.

Oohi odho oompu okumunwa nadho oshoka oha dhi pumbwa owala ehala lyaandjuka, ano dhili momeya gaandjuka nawa dho tadhi pelwa mo iikulya. Shoye oku dhi pa owala iikulya nokutala ngele odhi li mo tuu tadhi koko nenge odha kwatelwa mo koshivu shontumba

MoNamibia omu na ondundu ya tseyika nawa kutya o Brandberg, kondundundu hoka oku na emanya ndyoka lya tseyika nawa nedhina White Lady. Kemanya hoka okwa thanekwa iinamwenyo yomokuti yomaludhi gi ili nogi ili.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti, oshinamwenyo shika ohashi adhika moshikunino shiinamwenyo moNamibia. Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomo kuti mbyoka ya gamenwa nuuna aantu taya talelepo ehala ndika ohaya futu iimaliwa yomwalu gontumba opo yeyi mone nenge yeyi tale.

Ongolo ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo ano mEtosha lyanuumbwambwa, oha yi kala tayi monika nawa omolwa omalwaala ngoka ya tulwa pashito, oyi na olwaala nenge oondjila onduudhe noshowo oontokele.

Methimbo ndika lyopaife, aantu otaa longitha uukunikumwe. Aagundjuka oyi imanga kumwe, unene momikunda moka nomiitopolwa, opo ya tote po oopoloyeka dhawo dhokuninga iikunino. Ohaya kunu nduno omiti dhomaludhi gi ili nogi ili, taye dhi landitha po, yo taya imonene sha shomondjato.

Mboka taa munu noohi, kaye shi owala aalumentu. Aakiintu wo nayo oya kutha ombinga. Ohaya kala taya sile oohi dhawo oshimpwiyu, yo taye dhi pe iikulya ya gwana. Uuna eteyo lya thikana. Ohaye dhi shongola mo, yi imonene omweelelo, nosho wo oku dhi landitha po, opo ya wape okumona iimaliwa.

Aantu oha munu noondjhuwa yedhi tula kiikuku koshikuku ohadhi pelwa iikulya omeya nosho wo omiti koshikuku oha kukala taku kombwa ethimbo kehe uunene ongula onene noshowo komatango shika ohashi gamene ondjuhwa kuulipi noshowo koona.

Omutungilovi gokombinga yokuushimba moNamibia, ohagu monika nawa unene pethimbo lyomvula oshoka omalundu ohaga kala ga ziza nawa. Iihwa nosho wo omwiidhi ohagu piti nokuziza pethimbo lyomvula.

Uundama woohi mboka wa ningwa po kaantu yoyene shampa wa pwine, ano omeya ga pu mo, shika ohashi ulike kutya oohi odha adha okutewa. Ohaye dhi kutha mo nduno taa longitha uudhinditho, yo taye dhi pimpile nduno miiyaha. Taya uhala nduno taya vutula, yo taa yi ya ka landithe.

Miikunino oyindji aantu oyehole okukuna omboga molwaashoka kayina ethimbo, ano ohayi kunwa okutameka mu Januali sigo omu Desemba, uuna wo ya landithwa po ohayi eta po oshimaliwa tayi endelele.

Anuwa ekaka olyina ompolo. Sho osho wu wete kutya omuwambo okwe li simaneka oku li telekela aantu uunene tuu ngele aasamane taa yi kohambo nenge taa shuna kuushimba. Omuyenda ngele okweya megumbo naye ohatelekelwa oshimbombo, ekaka nosho woo ondjuhwa.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, iitalamimeya ayihe okomufwata. Ohashi ningi nduno oshidhigu, aantu opo ya taaguluke omilonga, nosho wo omatondokelo gomeya. Ohaya ningi nduno oontopa dhawo niiti. Ohaya yaleke iiti mbika melandulathano, e taye yi mangele po nawa nuukeka, opo ya vule okweenda taa lyata ko ya taaguluke oontawulula.

Onduli oyo oshiyamakuti shoka sha edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Oyo oshinamwenyo oshileeleeka, shi na omagulu omale, nosho wo othingo. Ohashi li omafo gomiti, nosho wo iihwa mbyoka yi li pombanda, oshoka oshi na othingo onde.

Oshingulu osho oshinamwemyo oshihethi ohashi munwa nasho molwa onyama yasho noshowo omagadhi. Ano uuna sha dhipagwa, oshipa shasho ohashi telekwa iikange ko taku dhindwa nduno omagadhi ngoka haga longithwa mokuteleka.

Aantu ihaya longitha owala omambakumbaku nenge iipululo tayi nanwa koondoongi opo ya longekidhe omavi go ku kuna, okuna woo uushina mboka opo wa kondo hawu longitha omahooli ko taka undulwa nduno komuntu taka longekidha evi okuvundakitha evi mumwe nuuhoho nokulininga woo epu opo iimeno yi wape okukunwa.

Oshu uka nosho opala opo aanilonga mboka ya kutwa nelalakano lyokuyoolola iiyimati ya kale yi itula uulapi wokomayulu, shika osheya kwathele opo kaa ya kale taa fudhile mo omazimba gi ili nogi ili, oontsi nosho tuu shoka tashi vulu oku eta omauvu momalutu gawo.

Miikunino yiinamwenyo omuna aaniilonga yamo mboka yena iinakugwanithwa yokuyi tonatela nokuyi sila wo oshimpwiyu, oha ye yipe wo okulya niinamwenyo mbika ohayi kala ye yi igilila, iinamwenyo ngaashi oonduli unene tuu mbu uushona oha wukala tawu ya hedha popepi oshoka owe yi igilila.

Moondundu nomomamanya, ohamu adhika wo iimeno yuukwatya wa pumba, ya tya uufo uushuushuuka nenge omakota omanenenene. Momakota moka omo nduno omiti ndhika hadhi pungula omeya.

Okuna ishewe omukalo omupe gokutekela iimeno. Oho kunu owala kombanda ano mofola kombanda yoshimpungu omanga moondjila dhoofola oto vulu okutopolela mo omeya ngoka taga kala nokututika oshimpungu , sho oshimpungu tashi tuta yo iimeno yoye otayi mono nduno omeya.

Miikunino iinene oha mu longithwa omikalo dhi ili nodhi ili okutekela iimeno osho wo iikwamboga, nolundji oha mu longithwa ominino ndhoka omiluudhe hadhi kala dha taakanekwa moofoola nenge kiimpungu. Ominino ndhika odhi na uumbululu uushona mboka ha wu kala ta wu gandja omeya kiimeno.

Opena omikalo omipe dho omipu okulongitha dhoka tadhi longithwa miikunino methimbo lyongaashingeyi okutekela iimeno. Ohapu kala owala pena ominino dhoka tadhi tekele omuntu oha patulula owala kopomba go omeya taga popokonona owala guuka kiimeno.

Moofaalama oonene ohamu longithwa omambakumbaku opo ga nyanyule omwiidhi iihenguti niikwawo oyindji galongekidhe iikulya yoongombe nenge yiimuna. Omshina ngaka ohaga kweya omwiidhi, iihenguti nosho tuu etayi nyanyulwa muupambu uushuushuuka. Ohayi tulwa mooshako etayi ka pungulwa nenge yika landithwe po.

Uuyuhwena uupu okumuna ngele wuna ontseyo. Ohawutulwa mokakuku kawo kasilwa nawa oshimpwiyu, pevi lyokakuku ohaputulwa iiyagaya shampa owala kayina omakegwa nenge oondjoho ndhoka hadhi tsu uuyuhwena ohawupewa omeya gagwana noshowo iikulya yagwana

Oombaka odho shimwe dhomiikwamawawa mbyoka ha yi tekulwa momagumbo. Oha dhi ningilwa iikuku, oshoka oha dhi yonagula osho wo okunyateka. Pethimbo lyomvula, oha dhi monika moondombe dhomeya osho wo momithima, ta dhi mbwindi.

Ooyene yiikunino ihayatula omitse kepepe uuna kakuna omuloka gwagwana, oshoka ohayalongitha omikala dha yoolokathana okutekela iimeno yawo, ohayalongitha ominino omiluudhe ndhoka dhina uumbululu uushona dhalongelwa dhokundothela omeya pomakota giimeno.

Omambakumbaku ihaga longithwa owala okumbakula, ano okulyata iilya pomalupale, ihe ohaga longithwa wo okukogekwa omatemo ngoka haga longithwa okupulula. Omatemo ngoka ogeli pamaludhi gopatatu. Opu na omatemo goongalo, opu na wo ngoka ge na omatemo ga fa goshipululo shoondoongi, po opu na ngoka haga longithwa okutatula oluma.

Aatseyinawa miikwahi, ohaya talelepo aanangeshefa aashona noyo pokati mboka yena uundama wo paumwene taya munu oohi. Shika ohaye shi ningi ne lalakano oku pukulula aanangeshefa mbaka. Nkene yena oku sila oshimpwiyu oohi dhawo noku dhi tekula nawa.

Uuna oohi ndhoka dhefundja dha silwa nawa oshimpwiyu, ano tadhi munwa nadhomoondama, ohadhi koko eta dhi ningi oonene. Uuna dha yulwa, nenge dha ndjololwa mo, ohadhi landithwa po, omuntu eti ilikolele iimaliwa ye.

Omvula shampa yaloko omadhiya ohaga udha omeya. Omwiidhi ohagu tameke okuziza noshowo okumena, mwakwatelwa omavo omafo gomavo ohaga kala gakangawala kombanda yomeya noshowo oonsheno. Ooembundangele ohaya kala yeli momeya moka taya fukula omavo.

Uuyelele owa pumbiwa ku ayehe, mboka yena uunongo mokukuna iimeno ohaya topolelathana nayakwawo ngele aakwashigwana ,nenge aanambelewa naanasikola yontumba nkene yena okutekela iimeno mbyoka, okuyipa uuhoho noku yisila oshimpwiyu momumbwalangandjo.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi gandja onyama nosho wo omayi, dhoka oontokele odha tseyika nawa hadhi vala omayi ogendji, ohadhi vulu okuvala omayi gaali nenge gatatu mesiku shampa owala tadhi pewa omeya niikulya yagwana.

Aantu ohaya pungula iilya yawo miigandhi. Oshigandhi ohashi kala shi na oshimato shoka hashi thililwa ko uuna lyu udhwa iilya. Ohashi thililwa k nduno neloya e taku siikilwa nokahaka. Okahaka ohaka kala ka kumbwa nomwiidhi ka tulwa nduno koongudhi.

Oonyanga odha simana oshoka ohadhi kuthamo oluho miiyelelwa dho tadhi tulamo wo ezimba lya nika nawa. Pethimbo lyoshivu shoCovid19 onyanga ndjoka ontiligane oyali tayi taasinwa noshowo oku zalelwa miikasino opo aantu yi ipange noku ikeelela koshivu shoka.

Omuwambo okwa simaneka oshimbombo nomboga. Uuna omuntu a ka talela po megumbo lyontumba, nkoka i thanwa kutya ye omuyenda, oha telekelwa ongalamwithi yashiteni noshowo ekaka. Ekaka nenge omboga oya simanekwa, oshoka Omuwambo okwi itaala kutya oyi na elago.

Poombelewa dhuu Ministry wuunamapya nuunimuna moNamibia, opu na oshikondo nenge ehala mpoka ha pu adhikwa uumeno wa ku nwa. Uumeno wumwe oha wu kunwa nelalakano lyo ku landithwa po, wumwe oha wu gandjwa oshali kaakwashigwana mesiku lyoku dhimbulukwa okutsika omiti, omanga wumwe oha wu gandjwa koosikola, dhoka hadhi kutha ombinga methigathano lyoku tsika omiti.

Ngashingeyi aantu otaya munu noondjuhwa, ya ninga iikuku yawo. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala dha edhililwa koshikuku hoka haku kombwa aluhe. Ohadhi hawalekwa iikulya, dho tadhi tulilwa ko wo omeya ga gwana. Shika ohashi dhi kwathele opo dhi koke nawa, dho tadhi kala dhi na uundjolowele.

Ngaashi naana iitekulwa namwenyo hayi silwa oshimpwiyu niinamwenyo yoo yomokuti ohayi pumbwa esiloshimpwiyu nga ndyoka, uuna tayi ehama nenge ya pumbwa oowenda nayo woo ohayi pewa omayakulo ngaka, ondjamba woo nayo inayi patelwa kondje.

Ongolo osho oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika mokashana kiinamwenyo. Ohashi hili aatalelipo, omolwa omalwaala gasho ngoka omawanawa. Oshi na omalwaala omaluudhe, nosho wo omatokele. Osha gamenenwa po, no inashi pumbwa okudhipagwa.

Uuna omuntu a ya momalweendotalelepo, nenge ngaa pomahala gontumba a ka dhengwa po kombepo, ano a ya kokule negumbo lye nenge lyaandjawo, oha kongo nduno mpoka ta vulu okufuta ondunda, moka ta lala. Pehala ngandyoka ohapu kala wo pe na omahala mpoka omuntu ha vulu okukuutumba po, a dhengwe kombepo, nenge a thuwe po ngaa ta thuwitha omadhiladhilo ge.

Ombuga olyo ehala ndoka moNamibia ihaali mono omvula nenge omuloka gwagwana. Ohali lokwa oomilimita oonshona. Ohamu adhika uuhwa uufupifupi noshowo uumwiidhi. Iimeno yamo ohayi mene omalompalompa.

Mboka yaninga uundama wawo woku munina oohi osho yalongwa ondunge kiikwamawawa ngaashi oodhila dhoka hadhili oohi, oyakongo ondunge etaa tula ko oonete kombanda, shika ohashi keelele opo oondhila dhaa yakule mo oohi momeya.

Oyendji yomaawambo oyena iikuku yoondjuhwa, ohaakala ta yamunu oondjuhwa dhawo taye dhipe iikulya noshowo omeya, ohaye dhimunu nduno nelalakono lyo kwiimonena iiyemo uuna taalanditha omayi, onyama noshowo oondjuhwa dholumuno.

Oondjuhwa odha simana oshoka oha dhi gandja omayi, onyama, nosho woo omalwenya. Uuyuhwena wadho woo oha wu vulu oku landithwa po ndele omuntu ti imonene oshimaliwa. Oha dhi pumbwa esilo shimpwiyu lili nawa ngaashi, oku opaleka koshikuku nenge mpoka ha dhi lala opo kaadhi kwatwe koona, kuulipi nokomankopyo.

Oku na omikalo dhi ili nodhi ili dhoku kwata oohi, onga omukalo gwokulongitha oshongo, okandjolo, omulavalava nenge onete. Mboka ya hala okulanditha, ohaya longitha oonete opo ya yule oohi odhindji, ya wape oku ilikolela oshindji shomondjato.

Muunafaalama woohi olundji ohamu adhika aalumentu, oshoka okwa itaalwa kutya aalumentu oye na oonkondo ye vulithe aakiintu. Aalumentu mbaka ohaya kala taya sile nawa oohi oshimpwiyu, taye dhi pe dhi lye, yo taa tala ndhoka dhi li mo dha koka, ye dhi kwate mo dhi ka landithwe po.

Okumuna noondjuhwa ka ku na ondjoolola, kutya nee omulumentu nenge omukiintu ayehe otaa vulu owala okukala ye na iikuku yawo yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi pumbwa owala iikulya, omeya nosho woo ombepo ya gwana nawa. Koshikuku ohaku pumbwa okukala taku opalekwa ethimbo nethimbo opo oondjuhwa kaadhi kwatelweko kuulipi nenge komankotsa.

Miikunino iha mu kunwa owala iikwamboga, oha mu adhika wo omiti dhiiyimati ngaashi omabanana. Omiti ndhika ihadhi pula oshindji, ohadhi pumbwa owala uuhoho wa gwana, nosho wo omeya ga gwana nawa.

Oohi dhokumunwa nadho, odha yoolokathana kwaandhoka hadhi kala moshana, nenge momadhiya, oshoka ndhika ohadhi kala tadhi silwa oshimpwiyu, dho tadhi pewelwa mo wo iikulya. Uuna tadhi haalekwa, opo wo pethimbo mwene gwadho ha mono kutya otadhi ehama nenge aawe.

Aantu oyendji oyehole okuya komafudho. Ohaya kala nduno ya kuutumba, taya tala omakuthikuthi noshowo nkene omeya tagi inyenge mefuta. Shika ohashi ya kwathele, oshoka ohashi tidhapo omadhiladhilo.

Ino pumbwa oku tula omutse kepepe, uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenge pevi, nowa hala okupititha ombuto ndele kuyi na. Oto vulu okumatukila pomatala geli popepi nangoye, opo wu ki ilandele ombuto yoye. Ohapu adhika ombutu ngaashi, ombuto yiilya yomahangu, yiilyaalyaaka nosho wo yomakunde.

Omatukutuku aapashiyoni noshowo aatalelipo ohaga kala tagi imonikila. Ohaga kala omanenenene gena omatayiyela ngoka haga nana konima nokomeho. Ogena wo uundunda pombanda moka muna uumbete wokulala, nuuna weli mono owushi nale kutya omuna osheendo tashi ka talela po.

Opuna omukalo omupe ngoka hagu longithwa payife muunamapya omukalo ngoka iimeno ohayi kunwa owala muupokopoko kamunasha evi ohamu tulwa nduno owala omeya ga yela nawa niikwawuzigo mbyoka tayi etitha opo oshimeno shi koke tashi endelele.

Oshimbungu oshikwanelago shaadha omeya metemba, gathigwamo kuutana nokiikombo yokwenye. Hawulamba lyandjaa Nankwe Shimbungu omukwawo nonkoshi. Aakwanekamba osho hayiitanga ngaaka oshoka oyi itaala kutya oyo yo mezimo lyembungu.

Kashi na naana ondilo oku kala wu na oshikuku shoondjuhwa. Oshoka owa pumbwa wala oku kala tosile oondjuhwa dhoye nawa oshimpwiyu. To komboko koshikuku shadho, todhipe omeya gagwana nosho wo iikulya yagwana. Ohadhi pumbwa wo uuyelele opo dhikale tadhi li ethimbo alihe, dho tadhi vala nduno.

Sho tuu aantu yamwe taya gondjoka po, yo ooyene yomapya otaya ende taya shilikile omapya gawo, taya tala mpoka inaa pu mena, ano pwa pumbwa okutsikwa. Ohaa tala wo, ngele iimeno yawo oyi na uupuka ngaashi omalindilindi.

Mevi ndyoka lyanika oondundu onuudhigu waadhemo oshimeno kehe, ohamu mene nduno omwiidhi oshowo uuhwa uufupi hawu mene waninga omalompa lompa omiti ndhoka ndhili mo ominene ohadhi Kala dhina omafo omanene, omakota omanene oshowo omidhi omileeleka dhaya mevi.

Aaniilonga yomoshikondo shuunamapya nuuniimuna ohaya talele po mboka taya munu oohi opo yeya pe uuyelele wa nkene yena okusila oohi oshimpwiyu, nkene yena okudhi pa dhilye na nkene yena okumona kutya oohi dhayo otadhi ehama nenge odhili muundjolowele.

Okuna iikuki yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka hayi longithwa piituthi ngaashi yoku tyapula omanyanyu, piituthivalo, piituthishasho noshowo piituthihango. Okanona ngele oka valwa ndele ina ka lya oshikuki ihaka kala ke wete ka valwa.

Oku na omikalo dhayoolokathana dhoku imonena iiyemo. Omvula ngele oya loko, ohayi etelele omeya gefundja, ngono haga etelele oohi. Aamati ohaa tege oonete dhawo, opo ya kwate oohi. Ohaya fala iiyelelwa komagumbo, yo dhimwe taye dhi landitha po, opo yi imonene mo sha shokulanda oothewa.

Ongandu oyo yimwe yomiikoko mbyoka hayi kala momeya. Odhi hole momeya ihe uuna dha hala oku ontela okamutenya ohadhi ipwedha nduno dhu uka mpoka pu na ehekevi, ohadhi kala nduno dhi li mpoka dha lala dhe ekameka omakana gadho tadhi dhengwa koonte dhetango.

Ongolo osho oshinamwenyo shomokuti. Nayo wo ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika oshomezimo lyoondoongi, ano ooGwamululu. Oshoka owala sho shi na omayala omatokele nosho wo omaluudhe.

Oohi dhoka hadhi etelelwa kefundja nadho wo ohadhi munwa nadho . Ohadhi tulwa nduno moondama mwa tulwa omeya, ohadhi kala noku pelwa mo iikulya .Dho tadhi silwa wo oshimpwiyu, ngaaashi oku talika ngele otadhi kwatelwamo komauvu gontumba nogongandi.

Omatama oga simanekwa koyendji unene mboka yena iikunino, oha ya kambadhala nduno ngaashi taya vulu opo tango ye ga kune muupoto, shampa nduno ga ningi omafo gomwaalu gwontumba ohaye ke ga tsika nduno moshikunino.

Shampa waadha omuntu ta munu oohi edhi tula muundombe wa yoolokatha na, ohashi mu kwathele ngele atu la po omadhidhiliko kutya okandombe hoka okatingapi. Nuuna tashongola nenge ta yugu mo oohi dhoka, oha kala adhidhilika nawa kutya okwa yugu mokandombe oka tingapi.

Koshiti hoka ha ku lala oondjuhwa, oha ku ithanwa kutya okolukumbeti. Oho adha nduno ondjuhwa yekondombolo ya lala ya tegama nonkadhindjuhwa. Ekondombolo olya simana oshoka oha li kwathele oondjuhwa oonkiintu dhi vale omayi ngoka ta ga vulu okutenduka uuyuhwena.

Shiyenga sha nangombe shampa ye gadhenge pevi, aantu ohayakutha omambakumbaku opo ya pulule omapya. ohaya longitha unene omambakumbaku gomatemo goongalo oshoka anuwa oha ga galagula nawa evi. Uuhoho ohawu galagulilwa mumwe nevi ohali ningi epu opo iimeno ta yi mene nawa.

Uuna aantu taa yulu oohi, unene tuu ngele otaku longithwa onete, ooNekandangala lyOmbandje ohaya iningi ongundu, opo ya kwathelathane okunana nokukookolola onete ndjoka. Ohayi kala ondhigu, oshoka ohayi kwata oohi odhindji poshikando.

Uuna uundama wa pwine oohi ohadhi ya kombanda shika ohashi ningile aanafaalama oshipu opo ya kuthe mo oohi dhawo momeya, ihaa pumbwa oonete nenge andola iishongo, ohaya kutha owala okadhinditho noshowo iiyaha moka haya kwatele mo oohi dhawo.

Oshingulu osha tseyika kutya osho oshinamwenyo oshimbondo. Uuna sha pewa iikulya ohashi funyuna po epokopoko lyiikulya opo shilye iikulya yili pevi nenge sheyi lyatela mondoya. Kashi hole naana poima pwayela.

Oonduli odho iinamwenyo yomokuti. Odha edhililwa moshikunino shiinamwenyo. Molwashoka ohadhi pewelwa mo iikulya, nosho wo omeya, odha tseya, nodha hedha popepi naantu, nuuna aatalelipo taa talele po oshikunino shika, ohaya kala noku dhi kwataakwata, yo taye dhi thengathenga.

Aantu ngaashingeyi otaya munu oondjuhwa nomalalakano ogendji . Yamwe otaya munu nadho opo ya mone omayi goku landitha yi imonene iisimpo . Yamwe otaya munu woo nadho opo yi imonene onyama.

Mboka yena iikunino yomatama, ohaya pumbwa okudhika mo iiti, etaya tulamo natango iiti hoka taya mangele iitayi yomatama, opo ya yeluthe po omatama gawo pevi. Shika ohashi kwathele sho taya ka tulako, iiyimati kaayi kale yatsa pevi.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohayi adhika moshikunino shiinamwenyo. Oshinamwenyo shika ohashi li omafo gomiti omile, omolwa omuthika gwasho. Uuna wa adha nduno tashi nu, ohashi kambadhala okupaganyaneka nokutifula omagulu gokomeho, opo shi wape omulungu gwasho gu adhe momeya.

Oku na omikalo dha yoolokathana dhokutekela iikunomwa. Aantu paife otaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dhi na uumbululu uushona. Mominino moka ohamu ende nduno omeya ngoka haga ndotha ashike poshimeno. Omukalo nguka ihagu hepeke omeya, oshoka omeya ohaga kala taga ndotha momata omashuushuka lela.

Uuna wa adha omumati a hala okupita ko, oha kutha okangala ke e taa yi ya ka lye uulalelo wowina pomahala gomainyanyudho. Ohaya kala ya kuutumba kuupundi wawo ya taalelathana yo taya tala nduno etango shi tali ka pa oyana.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti shoka shili sha edhililwa moshikunino shiinamwenyo, opo shikale kwe po ano ku keelelwe shaadhipagwe kaakwashigwana. Uuna aantu taya talele po iikunino yiinamwenyo ohaya futu oshimaliwa shomwaalu gontumba, shika ohashi kwathele aantu nenge oshilongo, opo shi mone iiyemo.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, aanamapya ohaa monika sho taa kongo omambakumbaku, yo taa ningi nduno iilage, opo omapya gawo ga pululwe ga pwe ko. Ohaa hupitha ko nduno oombinga dhimwe, ndhoka haye ya ya pulule shampa iilya yokoombinga oonkwawo ya mene, opo ya kale ye na ompagona, oshoka oya itaala kutya "waa na mpagona, ku na iilya".

Elongo anuwa olyo oshipatululo shomuntu. Onkalamwenyo yomuntu oya iikankametela mokulongwa oshoka omo haya longwa okulesha nosho woo okunyola. Osikola kehe ohayi kala yina oompango dhawo. Oosikola kehe odhina omizalo dhawo dhosikola.

Embungu olyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi li onyama. Ohashi lile nduno mondapo. Sho osho olundji ho adha kutya uuna oongombe tadhi zi koohambo ohadhi kala dhina omishila omifupi nenge omishila dhiingumbu. Shika ohashi etwa kushimbungu ngoka hedhi tidha owala mondapo manga tadhi tondoka ye ota pola ko omishila.

Moku muna oondjuhwa uuna aantu yahala dha tana tadhi endelele, uuyuhwena ohawu kuthwako kooyina eta wu ningilwa oshikuku shawo . Koshikuku hoka ohawu tulilwako iikulya wo tawu tulilwako omeya ga gwana. Ohaku kombwa aluhe opo kawu kwatwe komikithi noshowo kuulipi.

Mboka taalongo omambakumbaku oya dhiladhila mondjila oshoka oye ganingila uutala, shika ohashi kwathele aapululi yomapya opo yalonge nomoshanga shomutenya, ooyene yomapya oyehole omatemo goongalo oshoka aniwa ihaga hekula omavi.

Mongaashingeyi iiyamakuti yomokuti oya gamenenwa po. Ohayi adhika nduno moshikunino shiinamwenyo. Miiyamakuti muka omwakwatelwa, oongolo, oombahe, oompo, oosino niikwawo oyindji.

Aantu mboka taya munu oohi ohaya kambadhala ngaashi taya vulu opo ya topole oondama moka taya munine oohi. Shika ohashi ya ningile oshipu opo ya ende pokati mpoka ta ya tala oohi dhawo , nosho wo oku dhi pela mo okulya. Uuna to pe oohi okulya, opo wo pethimbo ho mono kutya oohi dhimwe odhi limo dha kwatelwa mo koshivu nenge aawe.

Aantu uuna taya tekula oohi, ohaya kambadhala opo ya topole omeya gawo. Taya topola shi ikwatelela kuunene woohi. Kehe ndhoka dhi thike pamwe, ohadhi kala nduno dhili mokakololo, nenge mokanete kandho, hoka ka ndjokekwa mokandama okanene. Ohadhi pelwa mo nduno iikulya opo dhi koke.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, kehe gumwe okaandja Mupetami. Kehe gumwe oha longitha nduno shoka ta vulu, nenge mpoka i iyadha. Yamwe ohaya longitha omambakumbaku, opo ya pulule omapya gawo. Yamwe ohaya longitha wo oondoongi, nenge okupapula owala koonyala.

Katali okwa simana oshoka oha gamene omaliko. Oha kwathele woo uuna adhewulwa a dheulikika okukonga nokukwata oombudhi. Iingangamithi wo nayo oheyi thimbile ete yi mono mo.

Anuwa omutumba ethete, ngweye imbandungila oshoka ondapo yamukweni hayo yoye. Aantu ngaashingeyi kaye li we omitumba momagumbo ihe otaya nyangadhala yamwe otaa munu noohi ,yamwe oye na iikuku yoondjuhwa. Oohi ndhika ohadhi tulwa nduno muundama moka hadhi kala tadhi tekulilwamo ,ano tadhi pewelwamo iikulya.

Uuna wa hala oshikuku shoye shi tane owa pumbwa oonkadhidjuhwa nosho wo ekondombolo. Ekondombolo olyo hali kwathele oondjuhwa oku vala omayi ngoka taga vulu oku tendulwa uuyuhwena wo uuyuhwena tawu etitha oshikuku shi tane. Oondjuhwa ohadhi longithwa oku liwa ano oku gadja onyama nosho wo oku landithwapo othika tadhi gadja iimaliwa.

Momithitu ohamukala mwathita moka hamukala muna iihwa, oshowo iimeno nomiti omile. Ohamu vulu oku endwa niitukutuku ohamu endwa owala kolupadhi. Aayendi yokolupadhi ohaya kala nduno yena okandjila kawo hoka haya ende nenge yo ihaya vulu okupingathana muko.

Onkambe oyo oshinamwenyo shoka hashi longithwa onga osheenditho. Monale odha li owala hadhi adhika momagumbo gUuwa ,ano momagumbo gaakwaniilwa. Aantu mboka haa kayile oonkambe oya li nduno haya fala omatumwalaka ,okuza komagumbo gaakwaniilwa oku ya kaakwashigwana.

Ongandu oyo oshikookayi shoka hashi adhika komulonga, oyi hole momeya gokomulonga. Uuna ya hala okwii yakela sha nenge oku kwata sha ohayi monika ya lala momeya ano yi isitha, uuna sha shahedha popepi nayo kutya nee omuntu nenge oshiyamakuti ohashi yi nukile.

Shiyenga shanangombe shampa egadhenge pevi iitalami meya ayihe oko mufwata. Omwiidi ngaashi oomanenge noomavo ohadhi tameke oku mena e tadhi kala dha ziza nawa. Omafo gomavo ohaga kala ga kangawala kombanda yomathangafuma momadhiya mo.

Uuna aantu ya hala okuthuwitha omadhiladhilo gawo, ohaa yi pomahala gomayinyanyudho, mpoka haa ka lya omaulalelo nosho wo oomwiha dhowina. Ohaa kala nduno ya kuutumba puupundi wa longekidhwa, unene tuu pethimbo lyetango tali hala oku ka pa oyana.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti iinamwenyo mbyoka yina oonkondo yivulithe iikwawo, oyomezimo lyomiinamwenyo itano mbyoka ha yi ithanwa kutya oyo ooyene yokuti, oondjamba odhanika oshiponga oshoka ohadhi vulu nokudhipaga aantu.

Kafute kaneganga osho oshinamwenyo shoka shatyopokela. Ohashi kala owala shalala mondjila nonando oshiwete nenge shuuvite kutya otaku zi osheenditho. Aatalelipo ohaya kala nduno yeli momahauto ngoka ganuninwa okuhingwa moshikunino shiinamwenyo.

Oondjuhwa ohadhi munwa nadho molwa omatompelo gi ili nogi ili. Yamwe oye dhi na (ye na iikuku yoondjuhwa) molwaashoka oya hala okumuna omayi, ngoka taa vulu okulanditha nenge taa li naakwanezimo yawo. Yamwe wo ohaya landitha oondjuhwa opo yi imonene oshimaliwa.

Uuna to munu oohi dhoye, owa pumbwa oku dhi sila oshimpwiyu. Omeya naga kale ga yela, dho nadhi kale tadhi pewelwa mo iikulya. Shika ohashi dhi kwatha opo dhi koke tadhi endelele, ngoye onga omunafaalama wuka mone eteyo ewanawa.

Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi dhipagwa miituthi ngaashi yomashasho, omakoleko noshowo moohango. Pethimbo woo aawambo tayali oshipe ohayadhipaga ondjuhwa opo yalye oshipe shawo.

Onkanga osho oshikwamawawa shomokuti, ihe methimbo lyongashingeyi aantu ota ya munu woo oonkanga, oto adha aantu yena iikuku yoonkanga, nadho wo ohadhi vala omayi e tadhi utumanene e tadhi tendula uunkangona wadho.

Oondjuhwa kadhi na okumuna okudhigu, oshoka ohadhi pumbwa owala okutula koshikuku, shoka hashi kala tashi pumbwa okwoopalekwa esiku nesiku, opo dhi keelelwe kokukwatwa kuulipi nosho wo koona. Ohadhi pumbwa omeya, nosho wo iikulya ya gwana.

Anuwa ngele ku na oonkondo, kala wu na oondunge. Aanandunge mongaashingeyi ohaa longitha omambamba ngoka goku tula iikutu mbyoka ya kaka ,oku kwata oohi. Ohaa kutha owala omambamba ngoka etaa votola omeya, mokushininga shoka ohaa etelelemo omeya pamwe noohi. Omeya oha ga shuna medhiya dho oohi tadhi thigwa membamba.

Muunafaalama wopamuthika gwopombanda ohamu adhika oongombe dhoka hadhi munwa nelalakano lyokugandja omahini, oongombe dhika ohadhi kandwa dho tadhi silwa wo oshipwiyu oku pewa iikulya, okupewa omiti, nomeya ga gwana.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi, iishana niitalamimeya ayihe okomufwata. Oondhila wo nomalundu ohayi kala ya nyanyukwa. Oondhila ohadhi kala tadhi li iivolovolo, iitekene, nosho wo omafuma noohima.

MoNamibia omuna pomahala gamwe mpoka to adha oondundu, mpoka to adha pu na omamanya nosho woo iimeno ngaashi omwiidhi nosho woo uugwanga uuhupi. Mehala lyoondundu omo mehala moka hamu napwa nawa kiimuna ngaashi iikombo nosho woo oonzi.

Iitayi yomatama ohayi pumbwa oku yeluthwa po, ano tayi mangwa noondhalate nenge nakehe tuu shoka tashi vulu okumanga. Shika ohashi kwathele opo iiyimati kaayi endjelele ya tsa pevi, shika ohashi keelele nduno, iiyimati mbyoka kaayi ole.

Omvula ngele yaloko omahala ngoka haga talama omeya ngaashi omadhiya, oondama nosho tuu ohaguudha omeya. Omeya ngaka oha ga etelele efundja omeya taga matuka gena oohi dhoontangu nosho wo omakende. Aantu ohayakutha oonete dhawo yakwate oohi.

Oondjuhwa odha simana ,oshoka miituthi ngaashi yoohango noomashasho nosho wo omakoleko iha dhi kala iinadhi dhipagwa mo. Olundji oha dhi dhipagelwa aayenda nenge dhi landithwe po woo aantu e ta yi monene iiyemo.

Aantu oyendji otaa muno noondjuhwa. Oye na omalalakano gi ili no gi ili, opo ya mune nadho. Yamwe ota ye dhitekula omolwa omayi. Oondjuhwa ndhoka dholwaala olutokele, odha tseyika nawa omolwa okuvala kwawo omayi ogendji mesiku.

Okuna iimeno mbyoka ihaayi koko nawa yo ihayi hupu uuna yakunwa pondje, ohayi ningilwa nduno etala tayi kunwa nokukokela momuzile sigo tayi adha eteyo lyawo, ngele oyaadhika momuzile iimeno mbika ohayi kala yahapuka nawa.

Ongandu oyo oshipuka shomomeya, ohayi adhika momeya gokomulonga. Uuna shahala okulya sha ngaashi ngeno okulya omuntu nenge iinamwenyo uuna tayiya okunwa, ohashi kala shiisitha shili owala puumeya mboka uufupi, uuna nduno omuntu eshi hedha popepi ohashi monitha oshiponga nenge shimulyepo nokuli.

Omakende, ogo oohi dhomomeya ndhoka hadhi zi komulonga. Nadho ohadhi munwa wo, tadhi tulwa moondama. Ohadhi shigikwa, opo kaadhi yakulwe mo koondhila. Kombanda yokandama, ohaku tulwa nduno okanete, ke na oombululu, hoka haka keelele oondhila kaadhi yakule mo omakende.

Uuministeli wUunamapya, Omeya nIikwakuti ohawu kala aluhe wu unganeka esiku lyokutsika omiti. Mesiku ndika ohaya kala taya gandja nokuhawaleka omiti dhomaludhi gi ili nogi ili oshali. Omiti ndhika ohadhi kala dhomizile nenge dhimwe odhiiyimati.

Piituthi ngaashi yomashasho, yoohango nosho wo omakoleko ohapu dhipagwa ondjuhwa. Ohayi kala ya nuninwa aayenda mwa kwatelwa aathikameni, aaningi yowandaha nosho tuu.

Oonkambe oyo iitekulwanamwenyo mbyoka hayi longithwa onga oshiyenditho ohayi kayilwa e tayi yiwa nayo, ohayi fala aantu komahala gii ili nogi ili ohayi longithwa woo okutanta oohango nolundji pamuthigululwakalo gwaandonga oonkambe ohadhi adhika muuwa.

Shiyenga shaNangombe shampa ye ga dhenge pevi ya dhiginina, iitalamimeya ayihe okomufwata. Shika ohashi ethitha nduno omwiidhi gu tameke okumena, go tagu kala nduno gwa ziza nawa. Omavo wo nago ohaga mene momeya, omafo taga kala nduno ga ziza ga kangawala kombanda yomeya.

Mboka haya ka talela po omilonga ngaashi omulonga gwaKavango, ohaya monika ye li moombautu, taya tala nokutaakana omilonga ndhoka. Ohaya kala nduno yu uvite nawa sho taya dhengwa kombepo ontalala yokomulonga.

Ehwiyu oko okadhila hoka haka yanga nokutuka uusiku, omutenya anuwa ihaka monoko. Aawambo oyendji kayekahole nuuna taka tuka etaka lili popepi nomagumbo gawo ohaka tukwa oshoka anuwa ohaka ende pamwe naalodhi.

Shiyenga shaNangombe shampa yega dhenge pevi, iishana nomadhiya ohayi udha omeya. Oomwiidhi ngaashi omanenge nomavo, ohayi tameke okumena nokuziza. Omavo ohaga tameke okushena, taga tulako oongala.

Oshitunda nohedhi, oshilongo nomukalo gwasho. AaNamibia oha ya longitha oontungwa uuna taya yi ya ka nwe omboga, ihe kiilongo yimwe ngaashi miilongo yomoNigeria nosho wo moUganda aantu ohaya longitha omambamba ngoka haya yi yaka likole nago iilikolomwa yawo momapya nenge momithitu.

Anuwa ngele kuna oonkondo kala wuna oondunge ,aayuli yoohi nenge oyene yuundama mboka taya tekula oohi ngaashi ngeyi otaya longitha wo omambamba giikutu opo yashongole oohi mundama wawo shika osheya kwathele oshoka oha pindi owala omeya mwakwatelwa oohi omeya ohaga shuna nduno mokandama yo ohi tayi thigala membamba.

Ombahe oyo oshinamwenyo shomokuti. Ohayi adhika wo mEtosha lyaNuumbwambwa. Oshinamwenyo shika oshi na omagulu omale, nosho wo othingo onde. Uuna wa adha tashi kotamene omathangafuma, ohashi kambadhala nduno okutifula omagulu gasho gokomeho, sho tashi kotamene nduno, opo omulungu gwasho gu adhe momeya.

Oshikunino shiinamwenyo omo mehala moka hamu adhika iinamwenyo yomokuti, iinamwenyo mbika oya kalekwa po opo yaadhipagwe kaantu ongaashi nduno oosino, uumenye, ooholongo nosho woo oongolo.

Oohi oompu okumuna, oshoka ohadhipumbwa owala omeya nehala lya andjuka nawa. ohadhi pumbwa iikulya mbyoka hadhipewelwamo, unene ngele dhili muundama wopashinanena ano uundama mboka waningwa kaantu

Iikunomwa inayi pumbwa owala okuhelelwa, ohayi pumbwa wo okupangwa uuna yi na uupuka, ngaashi iipethipethi, nosho wo omalindilindi. Shika ohashi ningwa nduno taku longithwa omambakumbaku, ngoka haga kogekwa omashina ge na iikwauzigo mbyoka ya nuninwa owala okudhipaga iipuka, ihe ha iikunwa.

Mongashingeyi kehe gumwe ota kambadhala ngaashi ta vulu opo iimonene iiyemo. Ohaya ningi nduno uundama moka taya munu oohi. Ohaya tulamo oohi etaye dhi tekulile mo, taye dhi pe iikulya nokudhi sila oshimpwiyu. Una dha koko, ohaye dhi kuthamo ya mone oshiyelelwa nenge yaka landithe opo yi imonene sha shomondjato.

Uusita woonzi niikombo, owo oshinima oshipu. Ashike petameko uuna wa adha opo weyi piithamo, ohayi tondoka. Ohayi lithwa shampa aantu yatameke okupulula, opo kaayi yonagulepo omapya gaantu. Moshiwambo anuwa onyama yoshikombo, ihayi telekelwa oshitenya.

Omvula shampa yaloko aantu ohaya tameke okulonga. Aakulukadhi ohayakala nduno yeli kaandja mupetami ethimbo, nethimbo ohayakala taya longo mokati komutenya. oshoka oyehole okukuthamo iikunonomwa yawo momwiidhi opo yakamone eteyo lili nawa.

Uuhuku wokwiiyengela ihawu zi ngaashingeyi aanamukunda oyi imanga uukuni kumwe , eta yeya po noopoloyeka dhawo dhoku kuna iimeno. Iimeno mbika ohaye yi landitha po kwaamboka ya pumbwa okuke yi tsika.

Miikunino iinene ngaashi ketunda, koshitemo nosho wo komashale ohaku adhika iikwamboga yomaludhi gi ili nogi ili, iikwamboga mbika ohayi silwa oshimpwiyu, ohayi pewa omeya ga gwana nosho wo uuhoho.

Methimbo lyookuku uuyamba kawali iimaliwa . Omuyamba omuntu ngoka ena iimuna mwakwatelwa oonkwandambi . Odhali hadhi longithwa okupulula, okugandja onyama noshowoo omahini . Uuna puna iituthi ngaashi yoohango , aantu nenge aakwanezimo ohaya tsele oongombe.

Sho kwa ndulukwa omashina, iilonga oya ningi iipu. Ohayi pu methimbo efupi, oshoka omashina ohaga endelele. Oku na ngoka haga tete omwiidhi, dho tadhi gongelwa dha ningwa oondumba. Oomwiidhi ndhika ohadhi pungulwa, opo dhi ye dhi haalekwe iimuna.

Iikuku yoondjuhwa ngashingeyi oyo tayi longithwa kwaamboka ya hala okwi ilikolela iiyemo. Oondjuhwa ndhika ohadhi munwa nelalakano lyokulandithwa po othika, ano dhi gandje onyama, olumuno nosho wo omayi.